Vantu vanofanikira kuisirwe zvibhedhlera padhuze nemavanogara. Kuitira kuti zvivaitirevo nyore pakuenda korapwa nekoningirwa zvitenda zvingadai zviipinda munyama dzavo vasikazii nguva nenguva.

Ndinozwe kudakara yaampho, ngekuita, kuri kuitwa munyika yedu ineyi, ngekuti zvibhedhlera zviri kuwedzerwa, zveivhurwa kuitira kuti vanthu vasahambe mimango yakareba maningi kuti vasvikire zvibhedhlera.

Munyika yeZimbabwe nemapazi akaitenderedza nemubatanidzwa wayo varikuzama kakurutu kuti utano huve hunooneka mundau dziri padhuze nevanthu vega vega munharaunda yavo.

Vana vadodori vanofanikira kugara veindoningirwa utano hwavo uye kutedzerera nhomba dzinogara dzichibaiwa vana vezera ravo kunyanya nyanya muzera wekubva pavana vadodori vachangobarwa kusvika pamakore mashanu.

Vantu neuwandu hwavo muntaraunda dzakatsaukana vanofanika kuramba veidzidziswa nekuve neruzivo rwezveutano hwavo nentaraunda dzakavakomberedza kuchenesa ntaraunda kuziya zvekuita zviro zvabahlamburuka zvinoite kuti utano hwavo hugare hwakarurama.

Utano hwevantu hunofanikira, kukwidziridzwa kubudikidza ngokuisira vantu zvibhedhleya musinde nekwamanonogara ,uyezve kuvaisira vantu vanoshande mishandeyo vakaifundira .

Zvakanaka kugara tichibairisa vana vedu, kubva mumazera avo okutanga, nyangwe kubva anamai vachine pamwiiri, kusvika mwana abarwa, kusvika akure, kusvika nhomba dzake dzeshe dzakanyorwa pamakhadhi echibhedhlera dzapera.

Zvibhehlera zvakanaka kuramba teizvihambira kunyangwe tisikanyarwari zviya ngokuti zvinodetsera kuti tigare takaziya patakaema munyama dzedu uye kuti tingade mishonga iri padhuzepo.

Zvobaadakadza nekuzviona nekupona mwazviri zvibhedhlera zvaapeshe peshe mukati mwekanyi redu rineri. Torapika zvakabaanaka naana muzvinakurapa vanoziye mitombo nemarapirwe ayo. Aah zvinobongwa.

Vantu varikudetserwa zvakanaka muzvibhedhlera zvenyika yeZimbabwe, muntaraunda dzakasiyana-siyana ngaanamazvikokota vezveutano vakazvifundira uye zvekushandisa zvakawanda muzvibhedhlera kunyangwe hazvo zvimwe zvechida kuzothutsirwa kuti zvionerwe pandau yakanaka.

Kunyange hazvo chinyakare chedu nechiantu chedu chanyanya kukurira mukuti tinorapwa ngemitombo yechiantu. Mitombo yechiyungu yagamuchirika zvakanaka munyika yedu yezimbambwe. Ngekuti muntu unotoona vantu vazhinji veirumba kuenda kuchibhedhleya vachinge vadzimbikana nenyama dzavo.

Zvibhedhlera zvitsva zviri kuwedzera tiri kuona kuri kuakwa zvimweni zvekanzuru zvibhedhlera zvekurapira vantu kuitira kuti zvagara zviriyo zvisawandirwa ngemushando uye vantu vakawanda vaonewo mushando zvinobongeka.

Mbatso dzekurapirwa kwevantu dzavandudzwa mazuva anaya zviro zveshe zvingadai zveiningirirwa kuti zvidai zviripo kuti muntu arapwe, zvooneka kubudikidza.......tekinoroji.

Vana vanofanira kubarirwe muzvibhehlera zvakanyoreswa zvakanaka kuite kuti pasaite madambudziko ekurashikirwe ngevana vadodori mukati mwenyika yedu.

Midziyo yekushandisa muzvibhedhlera inofanikira kuramba yeitowedzerwa ngokuti inodetsera yaambo mukurapa vantu zvinokasika uye tisikazokoreri kuponesa vantu ngepanofanikira ngenyaya yekutama mudziyo.

Zvokushandisa muzvibhedhlera, zvinodayi ngomuchini, inowona zvinorwadze vantu, zvirikuwedzerwa, uye zvirikudetseredza muwutano wevantu munyika yedu.

Midziyo yekushandisa muzvibhedhlera zvakanaka kuti inge irimwo muzvibhedhlera ngokuti inodetsera vanoona ngezveutano kuti vaone kushanda kwakanaka kuri nyore uye kunokasira zveiitawo kuti utano hwrvantu hunake munyika yedu.

Midziyo inoshanda ngemagetsi mukubatiridza kurapwa kwevantu muzvibhedhlera irikuwedzerwa. Hurumende irikuwedzerawo kuisa mari muzvintu zvakadaro kuti zviwoneke muchibhedhlera chega chega.

Zvishandiswa, zvinoshandiswa pakurapa vanthu muzvibhedhlera zviri kuwedzera, uye zvine unyanzvi wakakura pamusoro pekubetseredza kurapwa kwevanthu, nekuongororazve utano hwevanhu.

Michini yokushandisa muzvibhedhlera irikuramba yeitutsira neunyanzvi hwakasiyana siyana hwemhando yepamusoro soro kweshe kuri kuzama kuti vantu vadetsereke zvirinyore uye zvinounyanzvi uye pasaa nechinokorereka.

Utano hwedu hwahwemandorokwati mazuva anaya ngekuti zvekushandisa zvakona zvati pwe pwe pwe peshe peshe midziyo yayo yoshandisa maghetsi zvakanaka zvokasira kuti zviro zviende mberi.

Mazuva ano hazvichanesi kurapika kweana chero muri mumadzimuzi metinobva. Ngekuti mimbo yakaiswe muzvibhedhlere inonekwa inobve kuzvitoro zvemitombo yakaongorora ngiana chiremba zvawanda, uye iriko mitombo yakwana yeisiyana-siyana ngemazina ayo.

Zvakakosha kushandise mitombo yakaongororwa, ngekuti ine chipimo chayo ,Chaka Chaka chakayerwa zvakanaka chekuti kuti muntu unoziikanwa kuti unofana kuziikanwa kuti unotore zvakawanda zvakadini.

Mazuwa anaya, vantu vanoona ngezveutano vavantu vakafunda zvepadera vane unyanzvi ukuru hwekudetsera vantu vangadai veirwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana.

Mazuwano vantu varikudzidziswa zvakanyanya pamusoro pekuziya mutombo yechizvino zvino uye nemashandisirwo ayi muzvikora zvakasiyana siyana kuri kuzama kuvandudza utano hwevantu munyika yedu yeZimbabwe.

Kuuya kwakaita mitombo yechirungu kwakadetsera yambo muhutano hwevantu vehutano hwezimbabwe kuti mitombo iyi yane mutemo yakarurama Kupuwa muntu wega wega wezera rako.

Vantu vanokurudzirwa kutenga mitombo kubva kuzvitoro zvakanyoreswa kuti ndizvo zvinofanira kutengesa mitombo yokurapa ndiyo vantu kuitira kuti njodzi dzekufa kwevanthu vatora mitombo isiriyo pazvirwere zvevanenge veizwa iite mishomani.

Zvakakosha kuti vantu vatenge mitombo muzvitoro zvinotengese mitombo pamutemo munyika yedu yezimbambwe. Ngekuti dzimweni mitombo dzinotengeswe munjira hadzizozikani zvipimo zvadzo zvoshaishire utano hwevantu.

Vantu vemuntaraunda dzakatsaukana tsaukana vanofanikira kuteedzera mitemo inobekwa ngevezveutano mukurapisa vana vemazera akasiyana siyana kuti utano hwevana hunge hwakanaka nguwa dzeshe.

Vantu vanofanira kufundiswa pamusoro pezveutano hwavo kuti vagare veizviziya kuti matambudziko ekusazvibata zvakanaka anokonzereswa ngei uye chinyi chingaitwa kuti zvirapike nekuita zvishomane munharaunda dzakatsaukana.

Vantu vanokurudzirwa kuti vaende koningirwa kuti vaine zvavanofundidzira kuti zvingadai zveivarwadza munyama dzavo. Kana kutoendavo koningirwa chero usikarwari kuitira kuti hutano hwako hugare hwakanaka.

Midhibano yekudzidziswa kwevantu ngezveutano inoitwa nguwa ngenguwa mundaraunda dzaka tsaukana munyika yedu yeZimbabwe, zvinova zvakanaka pakufundise vantu veshe pamusoro peutano wavo nekuti vagare veyi ongororwa.

Utano hwevantukadzi hwakakosha yaamhpo ngekudarokwo hunofanira kungwarirwa zvakanaka. Vanhukadzi vanofanira kugara veienda koningirwa kuzvibhadhlera nguwa ngenguwa dzakatarwa.

Utano hwevantukadzi chero nevarume vakhona hwavanduzwa ngekuti mazuwa anaya muzvibhehlera mwane varume vanonzi vevhiyasi vanoongorora vanhu matambudziko ezvibereko pachena pasina mubhadharo uripo.

Hutano hwesikarudzi hunofana kukosheswa zvakabanyanya ngekuti, utano hune chekuita neupenyu wemuntu weshe zvake pashi pezuva panapa. Utano uhwu hunofana kutorwa sechinhu chakakosha zvakanyanya.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabanaka yaambo kuishandisa mukuzvidetsera mumatenda yakasiyana- siyana atingadai kusangana nawo teipona zuwa rega -rega.

Mimbiti inofana kungwarirwa yaambo muntaraunda dzeshe hadzo dzakataraukana. Ngekuti inobetsera mukurapa zvirwere kana kuti matenda akasiyana-siyana zvirinyore pasina mare yavadusa.

Zvakanaka kuramba tisingakanganwi mitombo yedu yechinyakare yataishandisa yemumbiti yakasiyana-siyana. Ngokuti mimbiti yaitibetsera mukutamisisa kwedu mitombo iyoyo yechimanje-manje isati yaayo.

Mitombo yechimanje manje isati yaayo kwainga nemitombo yetaishandisa yechivanhu chedu, yemimbiti yakasiyana siyana, kuimwa, kuigarira, kuifema yaitidetsera mukurapika kwenyama dzedu.

Mitombo ye chinyakare mitombo yakabai tinakira yambo na nyamashi unowu kunyange hazvo dze chiyungu dzayo tinoona tei detsereka ndiyona mitombo yekudhaya iyi pakuita kwedu kweshe ne mahambire edu ngekuti tinorapika pasina mari yabuda.

Mitombo yechinyakare mitombo yakabaanaka yaampho, ngokuti mitombo inooneka pasinde nepetinonga tiri, uye inobaarapa, zvakanyanya, muutano hwevantu. Mitombo yaitokurudzirwawo kunyangwe dai nekudhako, yechizvino-zvino isati yaayo.

Mazuva anaya mitombo yechi nyakare yo tengeswawo mu zvi bhodhlera kudai nge mutombo ye chiyungu zvinoita kuti zvibai dakadza muku ishandisa uye kutoita kuti mu bhizimusi zviite nyore kutengesa.

Mitombo yechinyakare mitombo yakanaka inotidetsera isusu vanhu vechindau kunyanya nyanya ngekuti kareko zvibhedhlera zvaimbaiya kure kuti munhu waide kuhamba mimango yakarebei kuti aone koodetsereka kana achinge arwara.

Mitombo yekudhaya yainga mitombo yaidetsera yaambo, yainge mitombo yakasimba endi yaitembeka, yaigondeka mukurape anhu zvirwere zvakasiyana-siyana, zvakare aidhuri yainga yeioneka peshe paunonga uri.

Mitombo yechinyakare yakanaka kuishandisa, ngekuti haibhadharwi inooneka nyore, zvakare inesimba mukushanda kwayo munyama dzemuntu, inototibatsira ngekuti atina kwetinobuda mare, tinondotsvake mushango wondomwa wega.

Inini mitombo yekare ndinoikoshesa zvisingamboiti ngekuti mitombo yaitirapa yambo zvisina kuti waenda kuri uye padhuzepo apapo weitodetsereka usina senti yawadusa hino mitombo yechinyakare ndinoti dai zvaibvira tairamba teishandisa teikoshesa kuregera kutema mbuti yeshe yeshe.

Mitombo yechinyakare yakanaka kuishandisa uye yakachipa aidhuri ngekuti inooneka mundaraunda dzatakagara wototora worapika pasina wawapinza mukati.

Mitombo yechinyakare mitombo yakanaka uye inodetsera pautano hwedu hweshe zvahwo uye yakachipa, inoonekwa zviri nyore mudhuze, zvakare inoponesa yambo ndiyo mitombo yaitoshanda kare yechirungu isati yangeni.

Mitombo yechi antu yakanaka yambo ngekuti ayi dhuri uyezve ino oneka peshe peshe petinga dai teiti mashango ndiwo akati komberedza ngeku daroko mu hupenyu hwedu hwe mazuva epa sure apo ndo zvaitoti ponesa ngekuti mitombo ye chiyungu yainga isati yazara uyezve yaide mari yakati wandei ngekuti inga zvisati zvabai kosha.